Abavubuka basika ekitimba mu nnyanja. Abamu tebali mu ssaati, abalala bambadde. Emabbali g'ennyanja waliwo omusenyu era ng'ogubeera ku mbalama ze twakazaako zibbiici.

Amazzi agalinga agalimu ekyovu ng'era galabika ga mugga ogukulukuta, emabbali waliyo engeri y'ettale liriko otuddoddo otwa kiragala otutonotono, waggulu ebire birabika ng'era waliyo n'ekitangaala, lirabikira ddala bulungi mu kkala eya bbulu bbululu n'enjeru.

Akaato akakadde ddala emabbali w'omwala nga waliwo kiragala alaga ng'ekitoogo, bw'otunula mu maaso wagazi era nga omuddo gutandise okukala.

Embizzi eyisizzaamu ennyindo yaayo mu kiyumba ekyazimbwa mu bibaawo n'emiti. Ku luuyi nga wazimbiddwa n'amataffaali n'omusenyu.

Omukazi nga yeesibye ekitambaala ekiri mu langi eya bbululu ku mutwe, ayambadde busuuti ayimiridde nga ne mmaaso ge waliwo enkota ez'amatooke eze ziri mu langi eya kiragala obulungi nga ne ku mabbali waliwo obuyumbayumba ng'olengera n'emiti eminene ddala egy'amakoola aga kiragala.

Ekkubo ery'ettaka nga ku mabbali waliwo obutiititi n'omuddo ogwa kiragala. Bw'oyisa amaaso waliwo n'emiti n'amayumba agaserekeddwa n'amabaati ng'era makaddekadde, n'embeera y'obudde olw'ekitangaala ekiriwo kiragira ddala nga kya kasana.

Abakyala emabbali w'ekkubo nga beetisse enku. Ku kkubo waliwo n'emmotoka enzirugavu n'enjeru. Waliwo emabbali emiti gy'amakooko ne kiragala alabika obulungi.

Abaana babiri abayimiridde nga bakoze obu buyite obukolomooni nabo balabika bakolerera abakube ekifaananyi, bayimiridde mu maaso ga ppiki epaakinze. Waliwo ekzimbe kya maanyi era kirabika nga ekizimbe eky'omu kibuga era ne ku luuyi eri waliwo abasajja babiri abayimiridde kuliko n'ali mu mujoozi oba t-shirt, bayimiridde babiri n'omulala asazeeko amagulu ng'ayimiridde.

Ensolo bbiri ziri ku muddo omukalu ddala nga gulaga nti biseera bya kyeya. Zitunudde emabega era nga eziyina kye ziwulidde. Mu maaso gaazo eri waliyo ebisiikirize eby'emiti.

Omusajja ayimiridde we batundira ennyama nga kiragira ddala ayogerezalanya n'oli ali munda eri, ayambadde essaati ey'emikono emimpi n'akayumba kasiige kaako langi eya kyenvukyenvu wamu n'emmyukirivu era nga kalabikira ddala nti kakaddekadde.

Eggaali y'omukka ku luguudo lwayo olw'ekyuma era nga ne ku luuuyi olulala waliwo oluguudo olulala nga nalwo lwa ggaali ya mukka lwa byuma. Emabbali waliwo emiti egy'enjawulo nga giwerako mu bungi.

Entugga esala mu kkubo ery'ettaka nga waliwo n'owa ppiki ayambuka. Ku mabbali waliwo omuddo ogwa kiragala mulungi era nga kiraga ebiseera si bya kasana kangi okusinziira ku mbeera erabika wano.

Owappikipiki ayimiridde mu maaso g'ekizimbe ekirabika nga kya bizinensi. Asibye ku ppiki ye embaawo eziwundiddwa obulungi ng'ezikolebwamu ebitanda oba amagulu g'ebitanda. Mu maaso g'ekizimbe wapaakinzeewo emmotoka bbiri, enjeru n'eya siriva; waliwo n'abantu abalala abayimiriddewo nga kuliko n'omukazi emabbali ddala atunudde eri ku kizimbe.

Abakazi ababiri, omu ng'atudde ku kyuma ekiruka amasweta era ng'aluka, n'omulala ng'ayimiridde ku luuyi luli naye ng'emitwe gyabwe era tegirabika.

Amaato agasimbiddwa emabbali w'ennyanja nga galiko langi eya bbululu n'enzirugavu. Waliwo n'obubwa obuli emabbali awo nga bw'oyisaamu amaaso mu maaso eri n'ennyanja ogirengera era kiraga nti mwalo.

Ensolo erabika ng'ekima eri wakati mu ttabi ly'omuti omunene ng'erina n'akaana kaayo mu kifuba.

Ezzike eritudde obulungi ku butabi era nga omukono ogumu guktte waggulu ku katabi, guli mu biti era ebiyina amakoola amagazi nga liringa eriyina kye lirengera.

Omuwala ayambadde bbulawuzi eya ppinki atunuulidde omukyala amuvaako emabega n'akaana akato era nga waliyo n'akaana ak'obulenzi akabagoberera abava ku mwalo. Waliyo amaato n'obuyumba obuserekeddwa n'amabaati. Waliwo ku muddoddo ogwa kiragala n'ennyanja ogirengera.

Enseenene ezirabika nga nkongole era nga zisiikiddwa, ziri ku mulawo omubaggye ng'ekijiiko.

Entulege nga ziri mu kibinja zitambula era mu kifo we zitambulira kiraga nti biseera bya kyeya. Bw'otunula ewala olengera n'obugulumivu obulinga obusozisozi nga byonna biraga kyeya.

Omukazi atudde okumpi n'ekyuma ekiruka amasweta, ayambadde T-shirt ey'ekitogi ekiddugavu nga kirabika ayisaamu wuzi,

Ssekkoko ziri mu katimba nga ezisinga obungi za langi nzirugavu, kkatimba waggulu kasi kasuuliddwako ebisubi ebikalu.

Ekibinja ky'enjuki ku ttabi ly'omuti ogw'ebikoola ebyakiragala nga bw'oyisaayisa amaaso eri eriyo ne bulangi obulala nga obwa bbululu, n'olupinkipinki.

Ekyennyanja ekitonotono nga kigalamizibbwa wamu n'eddobo ezzungu n'akaguwa oba kayite akagoogwa akeezinzezinze akakozesebwa ku ddobo lino kali awo